Cal lee til ma gitye i pii mo madit matut kit ma aneno kwede nen calo cal raa ma gitye ka tuko i di pii

Mutoka mo madit ma tye ka ngwec i yo ma kipuro otingo dano mapol adada malo ki tee tye ka ngwec

Yeya ma tye i dog pii ki mukene bene tye i pii pol tye matar yeya ma dano pe iye winyi bene tye ka tuk dok malo

Dako mo ma tye ka wot idye lum cal ki ngat ma tye ka wot i dye poto otingo gin mo anyim ma pa pe tye ka nen ki bene obyelo latin angec tye ka wot kwede.